Nu heeran de'iyaa dumma dumma buquratuppe issoy kalttaa. Kalttaa ekkidi issi bitanee bazzo biyaagaa taani awu bay gaada oychchaas. Oychidoogee ha laytti xoossi giikko ta na'ay machchiyoo ekkana yaagiyaagassi keettaa keexxana gaada mittaa qanxxanawu baazzo baydda de'ays.